Dako ma tye lacat tye ka kwanyo nyig jami dok kelo pot dek tye ka ketone i kavere cat mo tye ka cate i cuk en tye i cuk cato layata muno obato cato nyanyagi cato ki nyig yat mapatpat wa mutungulu weng.